salingburiba m-bɔŋɔ sh;ba ʒia n-zaŋ bɛ nuhi n-tim batibati maa ni ka shɛba dabiya ka shɛba ʒi kpalansi zuɣu bɛ luɣili di yɛn be ka palli dula zuɣusaa la ka yiya za bɛ luɣili maa zuɣu ka mɔri kuli pali ni maani

zama n-ʒi duu ŋɔ duu maa mi kuɣisi beni ka teebulinima beni kuɣisi eeh teebulinima maa mi zooya ka shɛba ʒia ka ninvuɣ' gaŋa zaya ninvuɣ' gaŋa maa mi o gbubila pɛn laasabu o nuu ni ka niŋ o nuhi ŋ-ŋɔ ka ban ʒia maa dabba ayi paɣiba ayi m-bala

salingburiba m-bɔŋɔ bɛ be bayaɣiti ni ka bɛ nema zaa varim bayaɣiti ka bɛ shɛba pili zipila ka shɛba gbubi soobulinima n-toora ka shɛba gbubi ŋmana bɛ nuu ni bɛ puuni shɛba ye neen sabila ka shɛba za salima maa paɣibu maa shee

Sarati n niŋ palli zuɣu moto n doya la chɛchɛ gba n doya la ka paɣa ʒiya ka gbubi bia o naba zuɣu ka kuhura shikuru bihi gba n ʒɛ paɣa maa nyaangi ŋo la ka dabba ayi gba ʒɛya ka ŋunbala maa kuriya ka ŋunbala maa mii gbubi foon n ŋmaariba

yili ni m-bɔŋɔ yili maa mi ni bihi m-beni m-paɣiri ŋmana so sɔri duɣu nyaaŋa ka so mi paɣira ka so mi suura ka ŋmana maa shɛŋa na za ɛmm bɛ ŋmana maa gbunni tarata n-zaya la ka binyirima za bɛ nyaaŋa

Niriba m-beni ŋɔ niriba maa mi bɛ zala bin' shɛɣu ɡbuni bini maa bemi ka soola laasabu la ka mɔɣu be bɛ ni za shɛli maa bɛ tooni tihi beni ni ya ni loorinima paɣiba maa mi bɛ zaŋ chinchina m-pilipili bɛ maŋa

Binwala kɔhibu shee m-bɔŋɔ paɣa n-ʒiya ka piɛri ʒenʒeya ka binwala be di puuni kɔdu beni ka alaafee be ni ka watamilo be ni ka paya gba be ni paɣa maa ʒimi ka pili zipiligu ka ye liiga ka di di yɛn niŋ ka liiga piɛlli la ni mukur' sabinli m-bala maa

Diɛma diɛmbu shee m-bɔŋɔ kom gbuni m-bala maa shɛba ʒiya n-ŋmɛri gungɔna ka shɛba ye liiga yinsi bɛ niriba ata ka so ʒi bɛ tooni ka ye liiga ʒee ka bɛ nyaaŋa zama beni ka kom kuli pali nyaaŋa

niriba n-ʒi dundɔŋ ni la dabba ayi ni paɣa ni bia paɣa maa ye liiga sabinlli ka do' ŋunmbala maa ye liiga piɛlli ni jinjam ŋmaa ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa mi ye liiga ka di zuɣusaa niŋ zaɣ' piɛlli ka di gbinni niŋ zaɣ' sabinlli ka o gbibi kopu laasabu o nuuni

Duu n boŋɔ duu maa mi puuni bɛ diresili bɛ dihili nachinsi bɛ zali filaawanima ka yili diɣi ka zali kuɣa kuɣu maa mi zuɣu ka bɛ zaŋ dufebili pa ka kuɣu maa gbini bɛ niŋ bini laasabu pa ka didiyenbe ka tolila ka zaŋ gilasi tam dizuɣu ka filaawa be dipuuni ka dikpini maa mi polo laatinima yiliyiliya.

diɛma diɛmbu shee m-bɔŋɔ do' so zaya n-ye neen' sabila ka gbubi maiki ka paɣa so gba zaya ka shɛba ʒinʒia bɛ ni ʒi kuɣ' shɛŋa zuɣu maa mi nyɛla kuɣ' sabila ka bɛ zali teebuya bɛ tooni n-tamtam binnyura di zuɣu

Palli zuɣu n bɔŋɔ palli yaɣa ayi maa polo do di sunsuuni ka loori nim ku saɣam saɣam bɛ di puuni loori n bɔŋɔ atakulɛta zaɣ ʒiɛ ka bi pilli taapooli bi luɣuli zuɣu zoli n biɛni la zoli maa mii du pam